Bihi n ziya ŋɔ ŋuni bala maa lɔrila ŋuni bala maa ka ŋuni bala maa ziya ka tabi o girili ka zaŋ o bɔɣu n pa o gbali zuɣu ka bi zi kuɣu shɛli zuɣu bini zi shɛli polo maa ka di sabigi ka ka bini shɛli gba zaa za bia maa yɛanga bia shɛb gba za bi yɛanga ni do so kabi za bi yɛanga .

niriba n ʒiya ŋɔ ka shebi dihiri kompita nima ka shebi mii ʒiya ka bi dihira ka shebi gbibi fon ka paɣa so ʒiya ka ye liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka piri namda sabinli ka do'so gbazaa ʒia ka ye liiga piɛlli ka ye liiga sabinli pa dizuɣu ka ŋun paya maa mi ye chinchin nema ka bɛ zaŋ bɛ nuhi pa teebulu zuɣu ka teebulu maa nyɛ gilasi ka gaɣali tam di zuɣu

Loori nim n ʒɛya ŋo di ʒɛla tandi shee ka loori nim maa ka tandi bɛ dinni ka loori shɛli tam tandi maa zuɣu sa ka boɣali bɛ nimaani ka loori shɛli mii ʒɛya tandi mii ka dinni ka tingbani maa ka tandi doya ka tan shɛli gba zaa do tingbani di gba zaa zooya pam

Bindirigu dibu shee n boŋo ka bia mali bindirigu niŋdi o baaba noli ni ka do so gba zaa ʒiya ka bindira maa ku bɛ teebuli maa zuɣu ka kopu nim ʒɛya ka koma bɛ dinni ni bin nyura ka bindira ʒɛya pileet nim ni ni binyɛra ka di ŋmani boroboro laasabu ka bɛ dinni